Hool ay joogan gabdho wiilal waxay wataan mobile ugu horayao gabdho wixii la danbeeyo wiilal

Waa miis oo saaran saxan iyo baaquli. Baaquliga waxaa kujiro basbaas, saxanka waxaa kujiro sawaayad oo lakala jabiyey waana duuban yahay, basbaas, banbanooni gaduud iyo hilib.

Buugaag noocyadiisa mid cagaar mid madow mid jaalo ah

Qol oo yaala muyaarad iyo kursidulsaaran thy

Miis oo saran ayfoon iikaban baakadan waa cagaar

Darbi darbiga ku sawiran yahy meel banan

Dahabi kaaso ka kooban katiinad oo isku dhex jirto

Dahab kaaso ah katiinad oo mud mucayan

Waa nin meel taagan waxuu wataa koofi iyo shaati makaroofana gacanta kuheysto.

Cabaayad mumtaaz ka kooban qol xiran yihiin alabaab ka midabkiisa yahay jaale Korna nal ooga xiran yahay

Qol qolkaso ka koob mutulel cadan ah iyo mid qalin ah tirar leh albabka kow laga so galaya u furan yahy roogna gees yaalo albabada ay yihin dahabi

Warewg ayaa kuqoran bingo midka labd dahabi shiil bangi

Waa isbitaal oo magaciisu yahay durdur hospital oo lugu bixiyo adeeg caafimaad boorkiisa waxaa kuqoran adeeg oo la isku haleyn karo. Dhaqtar ayaa meesha taagan oo shaati cadaan ah iyo geedka qoorta lagashto wato iyo kalkaaliso meesha taagan.

Waa laami ay maraayo mootooyin kale duwan sida gaduud iyo cadaan. Waxaa taagan nin koofi buluug ah wato iyo shaati cadaan ah iyo surwaal madow ah waana nin taraafiko ah.

waa qol qolkaasoo iskugu imaadeen niman niman kaasoo qaarna fadhiya qaarna qaarna taagan qaarna wata koofi qaarna koofiyo la'aan eh qaarna wata ookiyaale qaarna oo kiyaalo la'aan eh oo iskugu jiraan odayaal iyo wiilal kuwaasoo wataan labisyo kala duwan oo iskugu jiro shaatiyaal iyo qamiisyo

goob goobtaas oo ay isku imaadeen Gabdho iyo wiilal kuwaa soo lagu ciyaraayo laguna dhaanteeynaayo hidiyaha iyo dhaqanka soomaliaya nimanka ay wataan sheeyo cad cadaan ah cimaamado cad cadaan suuman dhaxda ugu xiran yihiin naagaha wataan dharka hidiyo dhaqanka

Meshan waa banan bananka oo ay buxan dumar nocyadoda kala duwan dumarkaso ay watan qaar calanka somaliya turaxad cadan eh iyo calan kle o somali eh oo ku labisan calanka somaliya calanka gacanta ku watan kuwo kale oo cadi iskaga tagan iyo niman labo nin o mesha tagan gabar yar o mesha fadhisa

Waa meelaha lugu sameeyo ganjeelada iyo haabanka. Janjeelada waa jaale beer, cadaan iyo madow iskugu jira midna dhulka ayuu yaalaa. Haabankana waa labo haan oo meel taalo.

Gacan hayso saacad warewga yahay mid caag ah saacadda ku taagan

Waa meel gabdho iskugu imaadeen gabdhaha qaar way mashquulsan yihiin qaarna kaamirada ayay fiirinaayaan. Mida isoo firineyaso waxay wadataa xijaab cagaar ah iyo ookiyaalo iyo maski. Tan kalana xijaab beer ah.

Qol Qolkasoo. ku jiraan shoobinnu noocyadiisa kala. duwan sida wax caag. kujiro oo madow mid. basali ah.mid cagar mid caadan iyo mid. Bulug maar ah

Buunbalo taaso lagu xayaysiinayao mid balug maar ah

Waa Mee ku qorantahay waxa ku hagajima shawac ka Soo gaaray

Naag iyo nin naagtaasoo dharka ay wadato nuuciisa cadaan yahay goloofisna gacmaha ugu jiro taraaxad buluug wadato face Maas jaalena wadato ninkana miis istaagan caag cadaan furjaale ah shaati buluug maar ah wato indhahana isku haayo

Hool hoolkaso iskugu imaaden Rag ragaaso wax loo soo jeedinayo qaarna mashqulsan yihin qaarna dhegeysanayn raga qaar waxa agtoda yaalo miis misakaso biyo caafi ku safan yihin mobelo kala nocna neh heesto computer mesha yaalo disktob neh mesha yalo

Fasal fasalkaasoo ay kujirto gabar yar gabartaasoo attendance yaalo miis miiskaasoo waxa dulsaaran waraaqad qalin na heysato waraaqadana ku qoreyso unifom wadato unifom buluug wadato fanaanad jaale eh midabkeedana maariin yahay

Salax jooga labo wiil tabanaraha wato fananad buluug maari surwaal madow

Miis miskaso saran labo dhagax oo fiyore ku dhexjiran fiyorahas o ah geed cagaran mid geesihisa yaala oo fiyoore cagar eh iyo mid basali bi biyo oo mesha yaalo dhagaxyada ee ku jiran nocyadoda ah kuwo qalimo ah agtisa yaalo geed basali basali ah

Miis kaasoo saaran sadex saxan iyo midbaaqule koob iyo saxan saxanka waxa ku jira khudaar cagaaran koobkana waxa ku jira shaah

Waa meel banaan ah oo ay iskugu imaadeen dad faro badan oo wataan dhar nuucyadiisa kala duwan sida cagaar iyo basali. Dadna way fadhiyaan.

Waa gabdho kufadhiyo kursi waxaa agyaalo biyo caafi. Gabadha ugu horeyso waxay wadataa xijaab basali biyo biyo ah tan kalana xijaab madow ah iyo ookiyaalo. Tan kalana xijaab buluug ah.

Waa meel ay iskugu imaadeen maamo iyo ciyaalkeeda iyo dad badan oo kale duwan. Maamada oo fadhiso calanka soomaaliya ayay gacanta kuheystaa ciyaalkana agteeda ayay kuhareeraysan yihiin. Calan kala oo cagaarana gadaal ayaa looga hayaa.

Boonbalo bonbalahaaso ugu jirto fananad fananadaso tahay nocisa nooca raga fananadaso ku qoran tahay geers noceeda yahy qalin cadaan iyo basali bi biyo eh

Wado ku yaalo kuryo jiingado bacad geedo meesha agteeda yaalo

Miis oo saaran dhaxyaalo ku dhex jiro katiinad dahabi katiinadaasoo ah

Waa miis saaran seddex saxan kululeyso iyo sakbad. Sakbada waxaa saaran moos iyo tarmuus bakeeri yaal iyo galaas. Saxana waxaa kujiro qado. Kululeysadana hilib, saxana rooti.

Meel gubatay meeshaan dab ka socda niman taagan yihiin waxa la damiyoo

Waa wiil meel kudhex jiro oo wax sameynaayo waxuu wataa koofi jaale ah iyo dhar buluug ah makiinad rinjiyaynaayo.

Barxad weyn ka dhisan dabaqyo iskooto wataan banaanka xaaqayaan

Miis korkiisa saaran yahay cagnan ku jiro snbuus galaas biyo mu jiraan meeaha yaalo

Gabar masaajid wadato Dhar jaalo indhashareer okiyalo gacmahaha ogu jiraan jijimoo

Bacwayma ka kooban qalin fiyoora cagaar ku sawiran yihiin fiyoora cagaar wato

Jid suuq oo maraayan dad iyo gawaadhi mid Bajaj iyo mid wayn

Dabaq shismahiia ka kooban miyaardo mituleel cadaan qaxwi alwaax dhaxda ooga jiro

Waa wado wadadtoos ku taal waxaa kuoqran baariyo bajaja iyo mooto

Waa boor waxaa kuqoran jikin itis maajuus. Boorka midabkiisu waa madow waana midab qalin tiq ah.

Miis miskaso agtisa yalan misas misakaso dul saran tarmusyo dahabi eh iyo daboolo miiska harerihisa yalan dhobab cadan eh iyo mid madow eh dhoob cadana o ku jiro firooye cagaar mid biseli mid cadan iyo dhobab kale

Waa miis oo saaran labo saxan oo yaryar ah iyo garaafo. Labada saxan waxaa saaran koob qaxwe ah iyo shaax. Saxanka kale waxaa saaran shaax iyo labo fiyoore. Garaafadana waxaa kujiro biyo.

Miis Miiskaasoo saarantahay caag saliid ah oo magiciisa la dhoho fitamiin sii iyo dabool kiisa daboolkiisa oo ah cagaar

Miis saaran ku sawiran geed ku jirto timaha

Masjid magaciisa yahay qalin buluug dad faro badan rag iyo dumar

Nin ninkaso oo wato fatashaari iyo taawaleed madabkiisana uuyahay madow oo madow xigeen kumbiyiitar eh siyaaro makaroofan geesihiisa niman kale ayfadhiyaan kursi oo basali bibiyo ku fadhiyaan biyo caafina miiska uu saaran yahay

Jawaan jawankaas oo ku dhex jira basbas cagaar faro badan iyo qubkiisa

Waa nin wato macawis, qamiis iyo cimaamad iyo ookiyaalo qalina gacanta kuheysto waraaq na hoostaalo buugna wax kuqoraayo, kursi basali ah ayuu kufadhiyaa waana nin gar leh waxaa agtiisa joogo niman badan.

Meel ay taalo mooto basket ah cuntada lugaheeda waa midow fadhigeeda waa madow ayadaha waa caddaan

Waa miis yar oo labo dabaq ah oo qaxwi ah waxaa saaran baraafuuno kala duwan sida mid kuqoran tahay maybay iyo mid caadi ah. Mid madow iyo mid cadeys ah.

Waa garoon ay daawanayeen dad farabadan ay dheelayaan kuwa ha ii muuqdo dhab qabo galmudug ah iyo dhar jaale ah

Mudane xasan oo meelfadhiyo oowato misaara geedkaas oo ugasoo dhaxbaxay mudane xasan oo wata kabo oo ah Buudh iyo miishàar

Waa meel hotel ah uu yaallo kursi jaraanjaro waxyaabo nalal iyo dahabi dahabi ah

Masjid masjid kaa soo ay buuxan niman fara badan niman kaa soo kamid ah imaan ka maajid ka

Meeshan waxaa iiga muuqda miisaaran dirac iyo garbasar gar basaarka midabkiisu wadaan diracna waa buluug iyo cadaan isku jira